eeyi musidɗo merci miin mbiyetee mi ko Abdoul Siley Sow responsable dans les délégations Podor division des ADC hannde miin ngarno ɗo <hesitation> ngo wuro wiyetee ngo Mboyo ndeer commune Gédé village ngam waɗde batu siftinde ustinndirgol miijo e <hesitation> e hesɗitinde kala ko faati kuutorɗe ɗee ɗe ngandnuɗaa ko SAED defi ɗe mahi ɗe totti ɗe commmune ŋaaji ɗi ngam kala ko faati e deengol mumen leesdi ko tubaako ko wiyata sécurisation fonciére ɗeen kuutorɗe noon ko ɗe tati gooto heen wiyetee ko POAS woni plan d' occupation et d' affectation des sols goɗɗo ne wiyetee CDI charte du domaine iriguer e biyeteeɗo SIF jooni noon si en kaalii POAS maa hakkille men yaha wertaago lesdi ndi ma hakkille men yaha hisnude lesdi ndi ma hakkille men yaha koddigal hakkunde gaynaako ndemowo e awoowo ma hakkunde men hakkille men yaha kala ko faatii e ngaluuji men si en mbiyii CDI noon maa hakkille men yaha o mbiyetee ɗo producteur ngannduɗaa commune waɗani ɗum * mbiteɗo leydi mum sinno reman leydi mum ene sohli ko wiyetee koo ndiyam sabi kala mbo alaa ndiyam a waawataa daañ sen mbi SIF noon maa hakkille men yaha kala ɗo woni ngannduɗaa kabaruuji toŋngaaɗi mbaɗaaɗi e machine comme ça so a lamdiima ɗo e duuɓi teemedere ma wiiyamaa kaari ndee feeri wanɗande délibéré waɗanaa approuvé ko wiyetee ko dañii cinq hectares walla dix hectares ɗin ngal ɗin kaɓirɗe noon wiite ko outil foncier SAED noon ari himen liggonndiraade e commune ŋaaji ɗi ngam wuurtinde e wuurneede haa yimɓe ɓee mbaawa daañ ɓamtaare e batte ngonka mumen e caŋ e fof eeyi jooni ko min toŋngonndirnoo e commune ŋaaji ɗi min mbaɗi ko tuubaako wiyata ko plan d' action jooni mim mbiyi commune ŋaaji ɗi commune fof ene waɗi ko wiyetee koo zone zone zone uuji mum POAS ni no golle ɗee peccinndiraa mbay so en ƴettii yeru commune Guédé ko ɗum zone uuji jeegom minen noon min puɗɗii heen gila hecci hanki e commune mbiyetee ɗo Doumgua Law wuro wiyetengo Ɓokki sarankoɓe han noon hanki jooni min ngarii e commune Guédé village eeyi ɓe puɗɗiima gila hanki ɓe mbaɗii ŋawle hannde ɓe mbaɗii Mboyo semaine prochaine maa ɓe mbaaɗ gure goɗɗe enen ne en jeeri oo waalo ngo senngo ngoo fof jooni noon hannde noon ko Guédé village yontaa ɓaawo janngo commune ŋaaji ɗii fof ɗi nodde ɗo e plan moins d' action minen min mbaɗat accompagné tan ngam wallude enen haa golle ɗee mbaawa yuɓɓaade jooni population oo ɗin heen njogii faamaamuya hay so tawii ko * heɗen heɗen ngaamtiri geɗe ɗee jogii ɗum ko golle e ngalu so en njogiima ngalu en gollaaki en jahata so en golliima en ngalaa ngalu en jahataa jooni minen min mbiyi en mbaawa ɗo waɗde njogoɗen ko wiyetee koo projet projet ko ɗum jawdi men par ce que enen fof en njoɓat impôt ko wayi no projet mbiyetee ɗi PAC ɗi ndewa ɗo UNICE ɗi ndewaɗo so projet o ari tan yimɓe ɓe nguura ɓe ngona heen so projet o yehii tan yimɓe ndartoo ɗum woni ko alaa sabi il faut ko ɗum gasa jooni min mbiyi il faut animateur o gollonndira chef de village il faut animateur gollonndira e conseil résident koɗɗo wuro ngo il faut que animateur o gollondira keeniiɓe e awooɓe keniiɓe e remooɓe keniiɓe <hesitation> e remooɓe aynaaɓe e awooɓe e sukaaɓe e rewɓe si ɓe ngollonndirii kala ko hucci ɗon e caɗeele noon animateur kay ƴeeŋnata ɗum dow waɗa ɗum remonté totta ɗum coordonnateur coordonnateur waawa ɗum naw haa ndeer commune oo commune oo waawa heen daraade wadde so a ƴeewii gooto fof heen no jogii responsabilité mo fodde mum si ko ɓeya mbaɗii fodde mumen woɓɓe mbaɗaani tan geɗe ɗe ngoodata ne foti noon so en njaltii hannde batu oo inchallah population o faami ɗum renndo ngoo faami ɗum les acteurs clés ɓe ɓe ngannduɗaa ɓe jogi golle ɗe heɓen jogii oon faamaamuya wadde si ko yimɓe ɓee paamii ɗum tan golle ɗee njuɓɓat inchallah jooni min mbiyi ko POAS ko ɗum nanonndiral ɗum lamdii nanonndiral so a haalii ɗum e tuubankoore woni consensus jooni sikke nanonndiraama haa yimɓe toŋngii sarɗiiji mumen haa ɗiin sarɗiiji mumen so ɗi toŋngii noon ccommune oo waɗi ɗum <hesitation> délibéré hadde on POAS comune no waawi sirlu waalla ne woodi hakkunde ndemoowo e gaynaako yo ar ɓe mbaɗee évaluer wiiye aan gaynaako a tooñii fodde nanngam yoɓ kaaja sen nanonndiraani jawten commune so en nanonndiraani haa mbaawen yahde tan ko e so e njoginoɗen en joogii commission gestion des conseils si ko luure ari ɓen ngittoo dal ɓe njaha heen jam janngo e janngo neɗɗo oo annda fodde mum annda ko a tooñɗo janngo e janngo jom waasa ɗum waɗ e so ɗum ɓurtii ɗoon fof ko ko waɗaa prévoir ndeer POAS e ko nganndirɗaa POAS immanii ɗum ko jam immanii ɗum ko kaddigal immanii ɗum ko gonka men yo feew e immanii ɗum ko dawri nanonndiral ko consensus fort so yimɓe nanonndirii tan ko heddii ko han kadi ne ene waawi ustaade inchallah jooni min mbiyi ko mairie alaa e sago mairie foti tama golle ɗee par ce que so a ƴettii les neuf compétences transférés so a ƴettii ƴeewa domaine national gosnooɗo e mille neuf cent soixante quatre decret d' application AD 72 ngarɗen haa 96 ndañɗen les neuf compétences en CD ngaluuji men lekki e wadde délibéré e gure rang fra: ɗi dow ɗi totta ɗum kono comme commune aaji ɗi ɓe paamii ɗum ɗon ɓe poti waɗ feere an ɗum ko wiyetee budget men ngalu men mbatɗen prévoir * mbiyetee ɗo o mo ngannduɗaa minen kala ko faati e appui et à la sécurisation fonciére yimɓe ɓee mbawa mbaawa wuurde * par ce que aussi ɗi ngoodii tan commune o waɗat caɗeele te ɗum commune o ittoo wallude so commune o dañii jam renndo ngoo daña jam so renndo ngoo dañii jam commune o daña jam e so renndo ngoo alaa jam commune o waawa dañde jam par ce que commune o no foti faamde % e mi weltiima e ñalaande ndee heɗen ñaagoo ɗum ko natɗen naatiren heen bissimillahi arhman arahimi njalten heen alhamdulilahi rabbil alamina haa ɗum yaaja e ndeer commune e ndeer département de Podor

assalamu aleykum mi salminii gooto kala ko min Oumar Sow ɓurɗo anndireede Saykou mo Dool jeyaami ko Leraɓe ko mi ajoint maire commune de Guédé village et en même tant ko mi président commission domanial mo commune de Guédé village ko mi également coordonnateur POAS denndinɗo men ɗo hannde e Mboyo waalo voilà <hesitation> lappol POAS réunion ji batuuji baɗooji ɗo keene e commune Guédé village ko programme lelnanooɗo mo min kuutonndirta e SAE E SAED manam A <hesitation> AIDF programme uuji ɗi e batu amen battinndinooɗo e lewru juillet tawi mi juumaani to mairie namndanooma denndangal commune ŋaaji ɗi yo ngaddu programme uuji mumen ngam batuji humpitoo POAS oo ko yahata koo hakkunde muɗum e population o jooni noon commune de Guédé mataw ko six zone tan wooni ɗoo zone uuji jeegom zone Mboyo oo ɗoo mo ngonɗen hannde ko heen jeyaa zone Ngawle ko heen jeyaa on min puɗɗiima ɗum déjà ko on toon fuɗɗii bateede zone Guédé ko heen jeyaa zone Mennete zone Biddi et zone Guiya donc ko ɗii zone uuji jeegom min njogii hannde noon eɗen ngoni ɗo he ne e zone Mboya e ndeer batu battuɗo ɗiɗaɓo ko batuuji sappo e ɗiɗi noon waɗetee e ndeer zone uuji jeegom ɗum firti ko zone fof ma jogoo batuuji ɗiɗi <laughs> e ko wonaa ɗum ko nii battuuji goɗɗi kadi e ndeer programmme o ɗoon mbi min lelni hakkunde amen e AIDP caggal batu mairie o eeyi no waɗee batuuji nayi e ndeer gure hee batuuji nayi ɗii ko pour hirjino <hesitation> no ndiyam hutoroytee c' est à dire CDI nan ɗoon <hesitation> batu <hesitation> batuuji tati goɗɗi kadi <hesitation> POAS jooɗodaade e yimɓe gure ɓe pour hirjino no leyɗeele ɗee kuutortoo ɗum woni SIF mbo kalatenooɗo naane oo eeyi ko wonaa ɗum ko <hesitation> batuuji jewte tati disons jewte tati radio ji kadi ine mbaɗee e ndeer ɗii ɗoo tene e ndeer ɗii ɗoo batuuji ko ɗum woni programme o min ndenndini pour ƴeewde leyɗeele ɗee weɓtinde nguunrdam hakkunde remooɓe e aynaaɓe e awooɓe e denndaangal ko no wuuri e dow leydi ndi hono waawi wuurdude taw dañjaani tan caɗeele sabu caɗele ɗe fof eɗen nganndi so ɗe ngarii ɗe kawritoyta ko to commune too ɗum noon yimɓe ɓe pormé gaa hay so ne ɓe ƴeewa holno ɓe mbaawi huutonndirde e ndeer koye maɓɓe tawa eɓe mbaawi kadi reglude caɗeele maɓɓe taw ɓe njettoyaaki toon te ne commune hee so ronkaama kadi haa ronkaama taw so yettoyiima to e commune taw koko toŋngaa gaa so arii tan tawa ina leeri ƴeewa ƴeewee hono ñaawraa ɗoygol ngol ɓe mbiyata ngol maataw ko batuuji ɗii mbayrii waɗeede batuuji noon so mbayrii waɗeede tan hirjinooji nattat waɗeede activité ji nattat <hesitation> daraade ɗum addata wiyeede ne ina ɗaanii min batii ko ɓooyaani ko etede ɗo Ngawle ɗo kono yimɓe ɓee fof mbiyi ko denndaangal ko waɗanoo ɗoon te ne gila e temps CI wonde caali todɗanooje e tufle tumtanooɗe e denndaangal piste uuji mbaɗanooɗi haa hannde ko wayi no paneau ji addaaka toon ni ɗum noon jooni maataw ɗeɓii wonde ɓe mbiyi heedde duuɓi ɗiɗi en walla ko ɗeɓi noon waade ɗum noon so a ƴeewii ngaal daawal tan aɗa waawi wiide koko koko ɗaanaa koko ɗaanaa koo noon alaa e sago herjine ɗum finndinee ɗum ummitanee yimɓe ƴeewa kala ko manque kunoo heen waɗee kala kadi ko heɓɓaa ko waɗaa projeté ko foti waɗoyeede kadi ɗum kadi ƴeewee e ndeer ɗii ɗoo batuuji no lelniraa waɗee haa yimɓe ɓee mbaawa gollaade sabu so activité oo alaa tan ko ɗoygol wodata aɗa anndi mairie kañum liggantoo ko population oo kadi ko kañumen liggonndirta hina waɗi noon wuro fof walla zone fof hina waɗi yimɓe muɗum wonɓe to mairie ɓe kono noon kala gonɗo to mairie to ko ko commune oo fof wonani jooni noon pour weɓtinde golle ɗe kanko mairie o suɓoo waaɓe no amen nii miin e secrétaire municipale nan ɗoo ndarii nan ɗoo ndarii walla neɗɗo gooto walla yimɓe ɗiɗo e commission domonial walla e assocition walla e fedde fewjade nde yo yah haaldoya e population o ɓe jokkonndira e ndeer golle maɓɓe gaa tene e ndeer gure maɓɓe haa ɓe pinndini yimɓe ɓe kaalana ɗumen ko yahetee koo ko woni taw wonaa toon tan e mai mairie yimɓe njooɗo e table uuji tan walla e baŋuuji tan ne kaalda e koye mumen alaa e sago yimɓe ne ngannda ko yahetee koo ko yimɓe ɓe kadi gollo développement saɗa golloo développement noon alaa e sago pormé ɗaa heen donc dans ce cas ko mairie ummotoo yaha huccita e yimɓe ɓee hucconndira e mumen haalana ɗumen no gollortee mbaawa gollaade caggal <hesitation> mairie o ko ɓe ngolli gaa koo fof kadi gaa tene ndeer zone uuji ɗii hina waɗi animateur gooto jokkiiɗo hakkunde maɓɓe kamɓe population oo e mairie o oon ne artirana amen ɗeen golle min mbaawa gollonndirde e maɓɓe no haannirta min ƴeewii tan noon ɗo tan e nde min ndarii ndee min ƴeewi ɗo dartinde piste uji gonnoo ɗi hedde gaa e Diawara mataw piste uuji ɗi ne mbaɗnoo seeɗa caɗeele won heen mbindi koye ndeer gese woni heen mbi alaa wonaa ndeer gese ndeewi koye laawol rewi ɗum waɗi luural haa finalement POAS darii heen tan haa piste uuji ɗii mbattaa e nanonndiral chef de village uuji gonɗi toon ɗum min degli ɗum ko wonaa ɗum mataw ko ko koye ɗeen koyɗe min njaɓɓi jooni ɗum ne jeyaa ko tagi amen yiɗde finndinde ko wiyee ko mbiiɗaa ɗoo jooni ne ɗaanii koo mbar mamin mbaawa tammboyaade e pleinte uuji ɗii ɗoo ɗi kaalataa sabu ɗi ngarat tan ndemoowo e gaynaako ko so koddii tan alaa e sago mbaddat ɗum noon ko gila jooni finndintee ƴeewee commission ŋaaji mbaɗee janngo e jam so ɗum aroyii taw commission ŋaaji ɗii ne pari ɗum reglude trés bien no mbiiɗaa ni oo ɗoo nii image mo ƴettuɗaa ɗoo ko image parfaite no tuubaako wiirata nii ko POAS waɗoyta ni ko code de la route hakkunde ndemoowo e gaynaako e e deenndaangal huutortooɓe leydi ndi ko hakkunde huutortooɓe leydi ndi e leydi ndi ko ɗum woni code de la route muɗum donc ko erotoomi population tan ko deenndaangal ko toŋngaa e batuji ɗii ko e ndeer gure ɗee e ndeer zone uuji ɗii saaktaa e maɓɓe yo ɓe tiinno ɓe mbaɗa ɗum respecté sabu so ɓe mbaɗaani ɗum respecté tan koko heɓata koo dognoowo oto hakkunde muɗum e tali so respect tani code de la route o koko waɗata accident te accident fof mbaɗɗo alaa e sago constat waɗa te so constat waɗi ɓurata bonde koye toñƴo oo ɗum noon population o yo hakkille mum artire e ɗon tan ko code de la route gooto fof yo janngu ɗum yo eto ɗum waɗde respecté no doole muɗum potnoo e alaa aɗa anndi geɗe mairie e mairie arata tan yaha justice sabu amin jogi ɗoo pleinte uuji keewɗi mbaaɗi no <hesitation> garooji e commission dominial tan yeru te ɗii ɗoon ko commission ko pleinte uuji ɓurnooji sattude walla cikkanooji ɓuri sattude kono Allah wallii amen juutngo Allah yanti heen min ndegli ɗum tawi yettoyaaki justice walla ni yehiino justice justice ronki ɗum reglude artiri e juuɗe amen min degli ɗum ko hecci haŋki tan wonnoo e <hesitation> ɗoo ne so tawii ɗee ɗoon caɗeele mbaɗii ko ardi ardi fof hade arde mairie no mbiirunomaami naane nii animateur nan ɗo animateur e population o e commussion mbo wuro ngoo forme i o walla mo zone o forme i o maa ɓe ƴeew ñip ñippude ngoon cumo so ɓe ndonkii haa ɓe ndonkii ɓe ngaddana amen gaay e mairie kadi amin mbaɗi yaakar so yimɓe ɓee keɗonndirii e amen tan paamonndirat e amen ardi amen addi amen tan ko feewnude min njinngantaa heen hay gooto ko foti wonde ko wonat tan so yimɓe ɓe tehonndirii tehonndirii tehonndirii noon haa no tehonndirii komin cikkaani koo on sahaa ma taw ko justice heeƴoy heen kono min hay min cikkaani ɗum sabu so min keɗonndirii tan min paamonndirii

eeyi assalamu aleykum wa rahmatullahi talah wabarkatu hu en calminii banndiraaɓe kala en calminii kadi min mbiyetee mi ko Bocar Wade ko mi animateur zone ŋawle en même temps conseillé municipal <hesitation> hannde min ngarii ɗo e Mboyo ngam tawtoreede <hesitation> réunion POAS mo ngannduɗaa o ko zone Mboya e ndeer heen <hesitation> mbeɗo sikki le 18 min mbaɗiino réunion mbaaɗo nii to ŋawle to concernant gure joyi zone ŋawle woni Douye Dado Goumel e Fonde Ass particuliérement <hesitation> chef de village uji fof ngarii tawtoraa joɗnde ndee vraiment joɗnde ndee woni joɗnde nde nganndanɗaa nde hoore ma hay so tawii partenaire men mo ngannduɗaa oo ko oon njaadaten gollal ngal arii araani tawtoreede ko comme AIDEB walla SAED ngaraani tawtoreede vraiment <hesitation> ñalawma oo yuɓɓii yaarii no foti nii yaarude surtout par ce que so tawii wonii wiyaama ko POAS POAS ene dillatnoo e nder e nder commune he kono noon huunde ndee wayi no ko no ɗaaninoonde gaa gaa no yimɓe ɓe ngari ndee tawtoraa jooni e gartugol chef de village amin hono Alpha Bocara Sarr kañum wonnoo e présidé réunion o vraiment toɓɓere nde no haala animation o animateur o ko haali ko heen woni siftorande yimɓe ɓe hanki POAS woniino ɗoo hannde POAS ɗattii ƴeewde gollal mum hanki holɗo accirnoo ɗoo ɗo accirnoo ɗoo holko manque ki heen ko manque ki koo heen holno manque kitirtee ɗum woni ko yeewtaa e journée oo hanki vraiment gooto fof ƴetti heen konngol mum haali heen ko haali koo heen ko manque ki koo e journée hee e darnde POAS <hesitation> woni ko geɗe ɗee manque uɗe woni bon min néglisance baŋnge gooto oo baŋnge <hesitation> ko haalanoo koo woni wiiya noon y a des paneau ene fotnoo ñiiɓeede ñiiɓaaka donc laabi ɗi ene poɗnoo waɗeede valorisé waɗaaka valorisé c' est à dire rewindeede haa wiyee ɗo ko ɗo ɗeɓɓa comme laawol kono gila ndeen koko haalanoo tan ko chiffres uuji binndaaɗi defte ɗee mbaɗaa kono waɗaaka appliqué e sur le terrain donc ene heddi e ndeer heen min ɗo ko ɓuri koo heen woytaade tan woytii heen hannde ko ko wiyanoo koo alaa heen ko waɗaa woni alaa heen ko waɗaa paneau ji ɗi paneau gooto heɓi heen ñiɓeede woni Daaki weendu Daaki weendu fodde caaɗngol Kotaal oon gooto heɓi ñiiɓde keddiiɗi ɗii fof alaa heen baɗaaɗo donc: fra population ko ɗum woyitii woyitii kadi yo ɓe mballu ɗumen kala ɗo projet : fra oo ari ɗoo ne projet oo yo tiinno jokkata golle mum haa gasa gaa gaa minen kam ɗoon e ndeer zone ŋawle mi jeyanooka e équipe jawruɗo oo kono hannde ɗoo ɗoo ɗo njaareten ɗoo miɗo waɗi maitriser: fra équipe : fra njawtuɗo ɗoo ko liggotoo koo kala un mois minen ndeendatnoo e wuro wooto min jogii ko cinq villages kala un mois minen ndenndatnoo e wuro wooto min njooɗo comme POAS min jew min gossonndira miijooji hakkunde amen e <hesitation> gure ɗee min kadi min gostonndira miijooji hakkunde amen e POAS donc e ndeer heen minen kam min ngonaani ɗaaninooɓe gaa e ndeer heen par ce que minen woni heen probléme amen tan ko wiide ndee ko wiyanoo koo yo waɗe kam waaɗanooka won promesse uuji ɓe mbaɗnoo kadi animateur uuji ɗiin kadi animateur uuji goytiima ɗum mbiyii wonde keɓaani ɗum par ce que wonno ndeen so a animateur ko Baba Diome hannde woni chef de village Douyye donc woon promesse uji ɓe mbino maa ɓe mbaɗan yimɓe ɓee animateur uuji ɗi ɗum fof ɓe mbiyi waɗaaka te ɗum fof hollitaama e ndeer jooɗnde ndee firti tan minen kam ɗo ɗo min ngoni ɗoo hannde minen njokki hannde hanki ene waawi taw min nattiino renndude e dumunna daɓɓo kono hannde caggal POAS eɓe keɗii aditii ressource goɗɗo mbi sikki minen han kadi ɗoo e un mois momin denndin so tawi so tawi minen dennditi ene waawi taw ko au niveau de date o min denndata par ce que no mbattuno ko fewde As kono ngol laawol ene waawi taw ko date o min jayata eeyi miin ne eerotoomi population tan ko surtout yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓe hoore maa kañumen ngoni animateur uuji ɗii so tawii a wiyaama ko a animateur en même tant aan woni conseillé municipal ko yo a tiinno mbattaa hakkille maa e population o par ce que hannde PAOS ko liggantoo men koo fayi koye poupulation o enen kadi enen kadi jeyi ɗum wona kamɓe jeyi ɗum par ce que idée o wonaa kamɓe ngaddi ɗum ko enen ngaddi ɗum hay so tawii won ko ɓe miijii heen heen de eɓe ngaraani tan ɓe mbimen mbaɗen ɗum ɗoo eɓe miijii ɓe mbimen est ce que ɗum ɗo so en mbaɗii nii moƴƴataa gostonndirɗen heen miijooji haa njooɗiɗen mbaɗɗen deftere deftere nde mbaɗɗen ndee noon ngam huutoraade ɗum aan animateur oo pour weɓtinde golle maa tiinno ɓado population maa tiinno ko ñaagimaami ko mbaawɗaa wadde e ko a waawaa wadde fof ɓado population maa surtout noon haa teeŋti e chef de village uji ɗii ɗi ngannduɗaa ɗi ko ɗiin kuufɗaa a nanii par ce que chef de village uuji ɗii a waawaa ɗoo ko njeyɗaa ko ko ɗum tan njeyɗaa ko ɓe njeyi koo so a tottiima ɓe ɗum tan han kadi gasii miin ko ɗum tan eerotoomi on mbiɗa wiya kadi population aussi yo ɓe mbattu hakkille kadi e animateur uuji ɗi animateur wallete sabu ɗum ko ko liggotoo ko koye men fayi kono kadi ko enen mballata ɗum so tawii wayii no fotaani waade woto hay gooto mawnikino wonceede kono woto hay gooto kadi mawkino haa aɗa aña wiyeede nde ko mbaɗɗaa ko feewaani en tant que animateur miin de en tant que animateur zone mo kod mo ngonmi oo zone mo dirige mi o a nani de mbeɗa andi chef de village uji jam foof mbeɗo nanodir e mumen wona chef de village wuro am tan chef de village uuji am joyi fof amin nanonndiri amin paamonndiri te kala mbaɗa dawa heen gooto e maɓɓe ne annda mbeɗa dawa so mi artii kadi ene annda mi artii e ndeer zone o donc e ndeer heen tan mi wii deenndaangal animateur uuji ɗii waaɓe no amen ɓee yo ɓe mbattu hakkillaaji e chef de village uji ɓe mbatta hakkillaji e mumen

<music> assalamalekum banndiraaɓe mi salminii gooto kala innde mum e yettoode mum miin mbiyeteemi ko Aissata Ibrahima Ly mbeɗa jeyaa nokku ne wiyee Mboya Waalo e artude hannde e ñalawma men hannde oo ko ñalawma weltaare ko saabii mbiɗa wiya ñalawma weltaare ko ñalawma siftinde hay so tawii mawɗo anndaa ɓeyda hay so tawii mawɗo ne anndi ne yiɗii kadi ɓeydaneede sahaa fof kala ko anndi kadi siftinanee hannde ari ɗo e Mboyo ko SAED e commune Guédé village tawtoreeɓe notaabe ngo e chef de village o e responsable uji ardiiɓe pelle rewɓe e worɓe e sukaaɓe fof ngarii hannde tawtoreede ñalawma oo ɗo e ndeer Mboya Mboya ne fecci mi anndaa commune Guédé o PAS POAS ene feccii ɗoo pecce jeegom en <hesitation> zone o zone uji jeegom e ndeer zone uji jeegom ɗii ko e zone Mboyo o kaalatmi e zone ko entre e Jamaa Alwali Mboya e Jama Alwali e amuuji mumen njiɗi mbeɗo ɗoo hannde ko siftinde en hay so tawii eɗen nganndunoo eɓe ngari ko siftinde en haa ɓeydoɗen anndude sabu eɗen nganndi aduna feccoyi ko pecce tati feccere awo feccere ndema feccere ngaynaaka ndemoowo oo yo anndu ɗo remata ɗoo annda ɗo tuggi ɗoo annda ɗo haaɗata ɗoo gawoowo oo yo anndu ɗo awata ɗoo ɗo tuggi ɗoo haa ɗo haaɗata gaynaako oo yo anndu laabi ngaynirɗi annda ɗo foti aynude annda ɗo fotaani aynude e ndeer zone Mboyo o awo nan ɗoo ngaynaaka nan ɗoo ndema nan ɗoo kono ɓurirɗen heeroraade hannde ko ndemri ndii zone Jamaa haa Mboya e amooji mum ɓuri waawde ko remde ene mbaɗa ngaynaaka heddii noon kala ɗo laabi ngaynaaka mbaɗaa tuggu ɗo aynetee ɗoo lappol haa maayo ɗo yarnetee ɗoo ɗoon ko accete remataake on paamii heddii noon tufle men ɗee tufle lee ko heen awooɓe ɓee ngawata guppi ɗii hen mbaɗetee saahiraaji ɗii ko heen mbeddetee ɗo ɓe mbeddoroo ɗoo e ɗo ɓe ngawata ɗoo yo ɓe ngaccane haa yaaja ko ɓe poti koo jeyde ɓe ƴetta kamɓe awooɓe ɓee haa timma eɓe ngawa pour addetee renndoo ngoo jeya ɓe ngaddana yimɓe ɓee ko ɓe poti ɗumen addande remooɓe ɓee ne ɓen nganndi ɗo ndemata par ce que ndemri kam enen fof eɗen nganndi haa diiwaan oo zone oo ɓuri weeɓnude kadi ndemgol ngol eɗen nganndi ndii ndemri ndii ɗo ndemri ndii ɗo fuɗɗi haa ɗo haaɗata darnde debbo hannde e renndo ngoo kala ɗo njiiɗaa gorko ene ndarii debbo ene waawi ɗoon daraade mbo anndaa wiyatmaa debbo e gorko poti alaa debbo e gorko woon ɗo ɓe potaani woon ɗo ɓe poti potɗen tan koye jogdeeje potɗen koye golle seɗen golloo kono kilifaagal kay Allah rokki ɗum ko gorko yo ƴettu rewɓe ɓee kala ɗo ndemo so a yiyii wiyaa yo en ndem rewɓe yo ndem ndemri ndii so a arii tawaraa ko gesa gorko nan ɗoo tawaa ngesa debbo nan ɗoo tawa debbo o no jogii jalo mum ne jogii jambere mum ne feƴƴa no aawa awa debbo ene awa <hesitation> aɗa ara minen hannde ɗoo e Mboya emin jogii rewɓe amen awooɓe so a yehii Fatou Mall walla Tacko Demba Gaye walla Seyna Dia no waawi fettude laana mum wona e aawde <hesitation> ngawaa ndañaa liɗɗi ngaddaa njeeyaa galle maa njeeya suka njeeya wuro maa ñaamaa heen ñamminaa heen sukaaɓe maa ndokkaa heen toroɓɓe maa waaɓe no amen ɓe ñannde fof keɓat dose: fra amen liɗɗi a faami ɗum nan ɗoo tawko rewɓe awooɓe alaa e sago noon ɓe ndokkee ɗo ɓe ndawirta ɗoo haa timma aynoyooɓe ɓee woni gaynaaka tan hannde ko jom jawdi debbo hannde ne heɓa haaliss finance eeje ɗo men njahata ɗoo e pelleɗe gila ISOC haa e trois D en haa e SAED haa e commune Guédé en haa e fof fof jomumen ne ngadda kalissaaji ne totta yimɓe yo liggoro ndemaa heen ngesa maa coodaa engaris ji maa coodaa pipiniére maaroji ma coodaa fof njoɓaa gasoil maa ndemaa ngesa maa haa * ɗum ko debbo waɗata ɗum donc ɗoon debbo e gorko poti ɗoon par ce que de gorko oo ɗo ñamloytoo ɗoo kaalis rema debbo oo no waawi ɗoon ñamloyaade kaalis gorko ɗo soodata ɗoo laana awa debbo no waawi ɗoon soodde laana awa gorko debbo ɗo jogotoo ɗoo sawru gorko ɗo jogotoo ɗoo sawru no ayna debbo no ayna hay so aynoyaani n njogoo sawru mum gaynaaka firti tan ko jogaade jawdi mum hay so a addii gorko a waɗii heen walla a addii gaynaaka a waɗii heen aan soodi jawdi maa orni donc min kam mbasiyotoomi rewɓe ɓee tan hannde kala ɗo toɓo uri yo <hesitation> yo yuus tan kala ɗo debbo darii yo anndu yeeso mum annda caggal mum annda sawndooji mum fof hannde no dañoo e ndeer e ndeer diiwaan men zone Mboyo o Mboyo ha Jamma e amoji mum fof no dañee ndiaym nan ɗoo leydi nan ɗoo fof no dañee kala ko min cohli hannde machalla amin daña ɗum hawrude kadi e e e laamu laamu kesu laamu Oumar Baba Ba hannde noon eɗen cojji kala debbo naamndoo fodde mum so a naamndiima fodde maa totteɗaa fodde maa par ce que han kadi yettiima e sahaa mbo ngannduɗaa ko sahaa potal gooto fof hannde kala ko yiɗi ene foti ɗum anndude kumpitoɗaa nganndaa ko woni fodde hakkunde maa e SAED nganndaa ko woni fodde hakkunde maa e commune nganndaa ko woni fodde maa e wuro maa chef de village maa e ko ko liggotoɗaa e eko njahataa e ngesa kala ko aɗa waɗa anndan ɗum neɗɗo hoto naat he ɗo anndaa kala kaɗa yaha anndu kala ko aɗa waɗa kadi yo a anndu ɗum noon Allah jaaraama a jaaraama